Ekifaanyi kiraga olubalama lw'ennyanja olwali lwetooloddwako ebintu eby'enjawulo lwali lwetooloddwako amayumba, emiti, amatooke, ffene n'olu n'ensozi.

Ekifaananyi kiraga ekibuga era nga mulabikiramu emmotoka wamu n'ebizimbe ebiwanvu okuli ebifo eby'enjawulo.

Ekifaananyi kiraga ennimiro y'ebirime era ng'ete... eraga nti erabirirwa bulungi olw'okuba nti biraga kiragala n'okulaga nti bigimu okugeza ng'amajaani.

Ekifaananyi kiraga obusuubuzi era kiraga akatale akatunda emmere okugeza nga lumonde, muwogo awamu n'ebintu ebikozesebwa mu kufumba ng'ennyaanya.

Kifaananyi kiraga amaka agalabika obulungi nga galaga kiraga enkulaakulana mu kitundu mwe gali kiraga kya musajja ayinamu ku nsimbi.

Ndaba edduuka eritunda ebivuga eby'obuwangwa ka tugeze nga adungu; ebyo ebikozesebwa mu mazina g'aba g'Abateeso.

Ekifaananyi kiraga omusajja omulimi ng'agezaako okusimbuliza ebirime ebirimibwa mu mazzi okugeza ng'omuceere.